Abezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka bahlola ubaba ohleziyo umkhuhlane we BP besebenzisa umtshina .Ubaba ubambe ingalo

Umkhuhlane osuqede abantu ilizwe lonke owe covid 19, owesifazana uhlezi bayamhlola lowomkhuhlane bamhloma eyinye into ekhaleni, ngowezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi ezandleni.

abezempilakahle abagqoke impahla ezilithanga umzimba wonke ezandleni bagqoke amagilovisi alombala oluhlaza ekhanda bavalile ngento elompala omhlophe abantu abanengi abamileyo

Umama uhlezi uthwele umtwana umbambe kuhle ukuthi abezempilakahle bamhlabe ijekiseni lapha emlenzeni, kuqakathekile ukuthi umama abambe umntwana ukuze bamhlabe kuhle bemvikele umkhuhlaneni eminengi.

Umkhuhlane osuhluphile elizweni oweCOVID19, abezempilakahle esibhedlela sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi lowumkhuhlane ezandleni begqokile amagilovisi lemakhanda bevalile.

Abazempilakahle kulezi insuku esibhedlela banamathisele iphetshana elilemifanekiso eminengi etshengisela abantu begeza izandla, kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla bezivikele emagcikwaneni amanengi.

Abantwana abancane bayahlatshwa bevikelwa emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Umama uhlezi uthwele umntwana umbambile, eceleni owezempilakahle uyahlaba umntwana ijekiseni.

Abantu bezempilakahle abagqoke izigqoko ezilombala olithanga bavalile ama khanda abo ngelembu elimhlophe. Ezandleni bagqokile ama gilovisi aluhlaza babambe ilembu ezimhlophe.

Abezempilakahle abaqoke impahla zokuzivikela emkhuhlaneni ezilombala omhlophe, bavalile kanye lama khanda ubuso ezandleni baqokile ama gilovisi. Duzane kwabo kulomumbu olinyiweyo.

Umntwana uhlezi wakhangela phezulu. Owezempilakahle uyamthondisela. Ugqoke isikhipha esibomvu esibhaliweyo ngamabala amhlophe phambili lekepesi elombala omhlophe.

Abantu bayazikhela amanzi emgodini kukhona kanye labantwana. Kugcwele izigubhu phansi abakhelela ngazo amanzi. Ezinye zilombala olithanga esinye njalo isigubhu silombala omnyama.

Owezempilakahle uthwele ibhuku elikhulu. Uyabhala kilo usebenzisa usiba, kwesinye isandla uthwele umakhala ekhukhwini, ugqokile isifonye emakhaleni wagqoka lokumhlophe phezulu. Ubuza owesilisa ohlezi laye imibuzo ebhala.

Abezempilakahle abahleziyo, ama doda amane lomfazi oyedwa. Abanye bagqoke amajazi amhlophe, phambikwabo kule tafula eligcwele amabhokisi, omunye ugqoke ama gilovisi ezandleni.

Oweilisa omileyo ogqoke isudu wafaka lethayi, wagqoka amagogorosi, eceleni kwakhe kulezitulo ezingahlalwanga ngumuntu, lezigubhu zamanzi. Ngemuva kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Abantwana bakha amanzi empompini. Bathwele amabhakede alombala olithanga. Bagqoke ama yunifomu. Omunye ugeza izandla ukhipha ingcekeza ezandleni.

abezempilakahle abahleziyo omunye uthwele usiba esandleni ugqoke okulombala omhlophe umama uguqile ubambe umntwana umntwana ukhangele owesilisa ogqoke iyembe

Abantwana bakha amanzi emgodini omunye uyakotshoza. Kulesigubhu esilombala olithanga abakhelela ngaso amanzi. Bami duzane kwendawo egcwele utshani obuluhlaza lezihlahla

Umama uligwala uyayesaba ijekiseni uvalile amakhala akhe ngesifonyo wagqoka okulombala omhlophe phezulu eceleni umongikazi uyamhlaba ijekiseni.

Owesilisa lowesifazana obambe izandla. Owesilisa ugqoke isudu, umama othwele umntwana ugqoke impahla eziluhlaza, eceleni kukamama omi lowesilisa kulabantwana abazijabuleleyo.

abantu bakha amanzi e damu eceleni kulotshani obuluhlaza abezempilakahle bahlala bekhuthaza abantu ukuthi benathwe amanzi ahlanzekileyo ngoba bazabulawa ngumkhuhlane wesihudo ukunatha amanzi ancolileyo

Abantu abahlezi ezitulweni ezivalwe ngamalembu amhlophe. Abesilisa kanye labesifazana bahlezi etendeni elilamalembu aluhlaza .Owesilisa omileyo phambi kwabantu ephiwe ithuba lokuthi akhulume.

Abantu bezempilakahle bayasikhuthaza ngasosonke isikhathi ukuthi umuntu ageze izandla ngemuva kokusebenzisa isambuzi kumbe loba esiyakudla ageze izandla laloba eseqedile Kuhle ukuhlala umuntu ehlanzekileyo ezandleni.

Akumelanga umuntu ehlale isikhathi eside eyedwa umuntu uyabe ecabanga nzima kuqakathekile ukuthi edinge umuntu owokuxoxa laye ngoba engacina esehlanya kwesinye iskhathi.

Abantwana abancani abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abagqoke amayinifomu bayahlekelela bonke bazijabulele baveze amazinyo amhlophe. Abantwana bayathanda ukuhlala endaweni lapho abakhululeke khona.

esibhedlela sabantu abagula inqondo abezempilakahle bahlezi abesilisa labesifazana owesifazana ogqoke amagogolosi waluka ikhanda phambi kwakhe kulezigubhu zamanzi

Kwesinye isikhathi umuntu ocina ehlanya, ngumuntu oyabe acabange kakhulu, waswela umuntu wokuthi axoxisane laye kumbe umngane wacina esehlanya. Uthole umuntu esehamba emgwaqweni engcolile egqoke impahla ezidabukileyo.

Umuntu wesilisa ogqoke ingwani uveze amazinyo usekhulile amanye asephumile uselezikhewu, uzithandele ngelembu elilombala olithanga ugqoke iyembe.

Owesifazana ohlezi phezu kwebhentshi akulamuntu wokuxoxa laye ucabanga nzima. Kuqakathekile ukuthi adinge umuntu wokuxoxa laye akhiphe okumhluphayo ngoba abantu abanengi bacina sebehlanya.

oweilisa ongcolileyo osehlanya inwele zigcwele idoti ugqoke impahla ezidabukileyo kwesinye isikhathi umuntu angaswela owokuthi exoxe laye elohlupho ucina esehlanya esesiba lobungozi emphakathini

Namuhla esibhedlela sabantu abagula ingqondo, bekulilanga elikhulu! Bekubuye izethekeli. Abasebenzi besibhedlela bebehlezi. Phambili kuhlezi izethekeli leziphathamandla.

Omama abahleziyo ezitulweni esibhedlela sabantu abagula ingqondo, baqhiyile emakhanda omunye njalo ubhabhule umntwana, bayafundiswa kukhona umuntu omileyo phambi kwabo.

Esibhedlela ngaso sonke isikhathi phakathi kumbe phandle kumele kuhlale kuhlanzekile kungela ngcekeza. Phansi kuyacazimula imduli ipendiwe kuhle, kukhona amabhentshi izigulane abahlala kiwo.

abantu bahlezi ezitulweni zesibhedlela balindele ukungena bebone u dokotela umntwana uyazidlalela phansi eceleni umama uthwele isikwama esikhulu esilombala omnyama umama uvelela khatshana eletha umntwana esibhedlela

Esibhedlela kukhona indawo phambili okulotshani obuluhlaza kulebhakane phezulu elilombala omhlophe elibhaliweyo. Isakhiwo sesibhedlela sipendiwe kukhona amabhentshi lezitulo abantu abahlala kizo.

Abantu bahlezi esibhedlela, omama abaqhiyileyo emakhanda bahlezi duzane ko mduli oyakhwe ngezitina ezibomvu. Ezandleni lapha bathwele amabhuku lapho odokotela nxa beqeda ukubahlola bayababhalela kulawo ma bhuku kumbe ama phetshana

Kuhlanzekile ekiliniki phansi kulombala obomvu kukiliniwe kuyacazimula umnyango uvuliwe emnyango kupendiwe phakathi umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Esibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi umduli uyabe upendiwe. Emdulini lapha bayathanda ukunamathisela amaphetshana amakhulu ayabe ebhaliwe njalo kwesinye isikhathi elemfanekiso amaphetshana.

Esibhedlela ungangena phakathi ebukusuku , kukhona isibane emdulwini esiyabe sikhanyisile phakathi kupendiwe ngependa emhlophe nxa ungena phakathi kubhaliwe ngamabala amnyama .

Umama uhlezi ubhanditshe ikhanda ngebhanditshi emhlophe umbathe ilembu elilombala omhlophe, ulimele kakhulu odokotela bafike bamlalisa umama esibhedlela besenzela ukuvuka bemhlola nsukuzonke ekuseni.

Esibhedlela kwesinye isikhathi uyathola abezempilakahle bexoxa. Abanye bayabe begqoke amasudu, abanye njalo bayabe begqoke amajazi amhlophe amade lapha emakhaleni bevalile ngezifonyo.

Esibhedlela kukhona izitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele ukungena zibone udokotela kuyabe kukhona omongikazi balodokotela abagqoke amajazi amhlophe.

Ekiliniki kumbe esibhedlela iminyango ihlala ivuliwe ngaso sonke isikhathi ukuze abantu abagulayo bangene kuhle njalo phansi akula gcekeza kuyacazimula kuqakathekile ukuthi esibhedlela kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abamileyo omunye uthwele amaphetshana esandleni, ababili bagqoke amajazi amhlophe bonke bagqokile izifonyo ezivikela emikhuhlaneni eminengi.

Namuhla bekugcwele esibhedlela abantu akade bezohlolwa labantu abagulayo kuhlangene abesifazane labesilisa abanye sebeze beyandlale amantsaro bahlala phansi odokotela bamile bagqoke okumhlophe .

Abafundi abasafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi bayagqoka labo amajazi amhlophe ezandleni njalo bagqoke amagilovisi ,kukhona imithi abafundela ukuyisebenzisa elobungozi ezandleni ngakho kumele bezivikele.

Abesifazane labesilisa abafundela ukuba ngodokotela bagqoke impahla ezifananayo njalo emakhaleni bavalile ngezifunyo esandleni bagqokile amagilovizi omunye uthwele usiba uyabhala ebhukwini.

Abantu bezempilakahle abafundela ukuba ngodokotela, abesilisa kanye labesifazana bamile abanye bagqoke amajazi amhlophe abanye njalo bafake izandla ezikhwameni zamajazi abo, omunye ubambe umntwana.

Owesifazana ohleziyo ofundela ukuba ngudokotela, ugqoke ijazi elimhlophe ulukile ikhanda, phambi kwakhe kulomtshina olombala omhlophe kanye lomnyama kulamaphetshana amhlophe abhaliweyo.

Abezempilakahle abamileyo endaweni elotshani obuluhlaza phansi abesilisa kanye labesifazana abagqoke amajazi amhlophe abanye bafake izandla emajazini abo

Omama bonke bathole umbiko kwabezempilakahle ukuthi bebuye ngaluphi usuku esibhedlela bezohlolwa umkhuhlane wekhensa esibeletho njalo bazaxoxisana labomama ukuthi bezivikele kanjani kulowo mkhuhlane.

Abezempilakahle abahleziyo, abesilisa labesifazana, abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe abanye njalo bagqoke izikipa ezilombala omnyama

Okungangamagajana okuncane okusetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela nxa behlola igazi lomuntu bayafaka kulawo magajana, kulezivalo eziluhlaza kulamaphepha ananyathiselweyo lezivalo ezimnyama.

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osuhluphile elizweni, abezempilakahle bayahlala phansi bebonisane indlela abangavikela ngayo uzulu kulowo mkhuhlane, kuyabe kukhona iziphathamandla eziyabe zihlezi phambili.

Owesifazana osekhulike uqhiyile ikhanda ngeqhiye elombala obomvu. Uveze amazinyo. Lapha elihlweni bambhanditshile. Ulimele ngakho wagijimela esibhedlela esiyathola usizo.

Ungabona esibhedlela ugula odokotela befike bakulalise, kukhona indlu lapho abalalisa khona izigulane ezigula kakhulu. Kulembheda, bayabe besenzela ukuvuka nsukuzonke bekuhlola odokotela labomongikazi.

Ibhakane elisesangweni elibhaliweyo ibizo esibhedlela ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama. Esibhedlela kukhona isibane esikhanyayo ebusuku.

Omama bagcwele esibhedlela bamile baphethe abantwana. Namuhla abantwana kade behlatshwa esibhedlela. Omama basukume ngobunengi. Yikho sibiza omama ngokuthi zimbokodo.

Esibhedlela ungangena phakathi nxa uhamba emgwaqweni eceleni kulebhakani elikhulu elibhaliweyo. Libhalwe imithetho yesibhedlela ukuthi isibhedlela sivula ngasiphi isikhathi sivale ngasiphi isikhathi. Njalo phakathi esibhedlela kulamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Abantu abagcweleyo emagcekeni esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezinhle ezihlanyeliweyo isibhedlela sikhulu silezindlu ezinengi lalapho abalalisa khona abantu abagulayo.

Esibhedlela kukhona indawo elotshani obuncani obuluhlaza. Kulebhakani elibhaliweyo elitshengisa abantu ukuthi nxa ufuna ukuya ngaphi uqondangaphi. Abantu abathwalinzima bengangena esibhedlela, bayabala okubhaliweyo ebhakaneni.

Abantu nxa bengakangeni esibhedlela kukhona amabhentshi abafika bahlale kiwo besalindele ukungena bebonwe ngodokotela . Umduli ubhaliwe ngamabala amhlophe, abantu bafika bebala bezihlalele emabhentshini.

Esangweni lesibhedlela nxa ungena isango lipendiwe. Kubhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo kubhalwe ibizo lesibhedlela lendlela abasebenza ngayo, isikhathi abavula ngaso lesikhathi abavala ngaso.

Esibhedlela kunele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi phansi kuyacazimula imduli ipendiwe kukhona njalo izitulo lapho izigulani ezifika zihlale khona

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imithi yabo eyabe isemabhokisini amanengi ibekwe ekhabothini elamashelufu atshiyeneyo nxa udokotela eqeda ukukubhalela uyahamba kuleyondlu beyokupha umuthi.

Abanye abantu bahlala belunywa ezikhumbeni zabo kuqakathekile ukuthi umuntu onjalo olalowo mkhuhlane wokulunywa egijimele esibhedlela eyethola usizo kubo dokotela bazambhalela amafutha okumele awagcine.

Udokotela uhlezi esitulweni esilombala omnyama ugqoke ijazi elimhlophe ugelile ikhanda. Phambi kwakhe ukhangele umtshina kulomuntu ohleziyo omhlolayo amehlo omunye umile.

Owesifazane oleleyo ozithweleyo. Odokotela bayabaxwayiswa ukuthi nyanga zonke omama abazithweleyo bebuye esibhedlela bezohlolwa izisu odokotela bezwe ukuthi umntwana uhlezi kuhle njalo uyaphefumula esiswini.

Abantu abanengi bamile balayinile balindele ukuhlolwa umkhuhlane wegcikwane le H.I.V . Abesilisa kanye labesifazana, owesifazana ohleziyo sebemthatha igazi lapha emunweni ngu Dokotela.

Abezempilakahle abavalileyo emakhanda, bagqoka lezifonyo emakhaleni, bagqoka impahla zabo zokuzivikela emkhuhlaneni ezandleni bagqokile amaglovisi alombala omhlophe balamathulusi abawasebenzisayo acazimulayo.

Abantu ababili abahleziyo omunye ngudokotela ugqoke ijazi elimhlophe bonke bavalile amakhala ngezifonyo umama uphathekile udokotela uyaxoxisana laye ukuze amelaphe.

Owesilisa oleleyo embhedeni uyagula, ugqoke isikipha esimhlophe, wambatha ilembu elimhlophe. Eceleni kwakhe kumi udokotela ogqoke ijazi elimhlophe kwelinye icele kulomtshina

Abantu abathathu oyedwa uhlezi phansi owesifazana ugqoke amagogorosi omunye ugqoke ijazi elimhlophe lenkombalanga esandleni. Eceleni omunye ugqoke impahla eziluhlaza othwele ibhuku esandleni elilombala omnyama.

Esibhedlela sithola izinto ezinengi. Kukhona amaphilisi abawapha abantu abagulayo. Kukhona njalo umtshina odokotela abawusebenzisayo nxa behlola abantu umkhuhlane we"BP".

Umama ulele esibhedlela uzithwele isisu sesisikhulu, eceleni kulendoda yakhe uyikhangele ngamehlo uyabobotheka uveze amazinyo. Umama bazamhlola bekhangela ukuthi uthwele umntwana oyini esibhedlela.

Nxa ulomkhuhlane webhiphi akumelanga ubheme ugwayi , njalo kumele uhlale uzivoxavoxa umzimba . Akumelanga ube yisidudla kakhulu mele ube lomzimba ophakathilaphakathi njalo ungacaki kakhulu.

Abantu abamhlophe isikhathi esinengi isikhumba zabo ziyaluma uthole umuntu esebomvu kumbe ephume okungamaqubu okubomvu kuqakathekile ukuthi beye bona odokotela bababhalele amafutha okugcoba ukuze bangalunywa.

Kukhona eminye imitshina kumbe amathulusi ayabe edinga ukuthi udokotela ezivikele ezandleni nxa esewasebenzisa egqoke amagilovisi ngaso sonke isikhathi ukuze izandla zingalimali.

Udokotela owesilisa umile elaboratory ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithuluzi yakhe sebenzisa nxa ehlola ukutshaya inhliziyo yezigulane esandleni uthwele umakhalekhukhwini.

Ithulusi esetshenziswa ngomama bezihlola ukuthi bazithwele, lasesibhedlela odokotela bayayisebenzisa. Nxa umuntu ongumama ezithwele ithulusi leyi iyakhipha imzila embili nxa umama engazithwalanga iyakhipha umzila owodwa.

Umama uhlezi embhedeni Ugqoke isigqoko, umongikazi useceleni Ugqoke ijazi elimhlophe, ubambe umtshina omkhulu olombala omhlophe ohlola ngayo umama emadolo.

Imbodlela yomuthi yegilasi ecazimulayo, elesivalo esimnyama lapha esiswini inamathiselwe iphepha elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Ikhona imitshina ehlola amathambo abantu kukhona abanye abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamathambo ngakho isikhona imitshina oDokotela bayafika behlole umuntu ngaleyo mtshina.

Elaboratory siyathola kulombheda olombala omnyama lapho isigulani esifika silale khona nxa besihlola. Kuyabe kukhona umtshina phezulu kombheda omkhulu

Eminye imithi esetshenziswa ngodokotela elaboratory kuqakathekile ukuthi begqoke amagilovisi bezivikela emithini leyi ngoba eminye ilobungozi ezandleni kuqakathekile ukuthi umuntu evale izandla .

Ithulusi odokotela abahlola ngayo omama befuna ukubona ukuthi bazithwele. Ilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala oluhlaza. Nxa umama ezithwele kuyaphuma imizila emibili.

Elabhorathori siyathola imithi eyabe iphakathi kwamagabha alezivalo ezimhlophe. Imithi leyi ibekwe phezulu ekhabothi elombala omhlophe isetshenziswa ngodokotela nxa belapha izigulane esibhedlela.

Esibhedlela kukhona indawo ookuthiwa kuselabhorethori lapho esithola khona imitshina eminengi ehlola amagazi abantu kumbe ehlola abantu kuyabe kuletafula emhlophe lapho imitshina ebekwe khona lezinye izinto.

Itafula elikhulu elilombala omhlophe. Kulomtshina omhlophe olombala omnyama eceleni kulekhompiyutha elombala omnyama amafasiteli angenisa umoya.

Ikhompuyutha elayithiweyo etshengisa ingaphakathi yomuntu imbambo zomuntu. Kulezinsuku ithekhinoloji isiphucukile kakhulu okumangalisayo.

Itafula elivalwe ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka esibhedlela kubekwe amathulusi asetshenziswa ngudokotela esibhedlela amanye acijile phambili alombala ocazimulayo.

Abantu abanengi abamileyo, bamelele, ukuhlolwa. Kukhona amadokotela, ahlola abantu. Umama uhlezi, uqhiyile. Sebemhlola, umkhuhlane weBP.

Umtwana uhlezi embhedeni wesibhedlela ufakwe ilembu elimhlophe. Ulabodokotela abanengi abagqoke amajazi amhlophe. Owesifazana udokotela useceleni komntwana.

Kukhona isibhedlela lapho abantu abangomama abathi nxa sebesiyabeletha bayahamba khona. Abantu abamileyo esibhedlela izisebenzi abanye bagqoke amajazi amhlophe.

Omama abathathu sebevela esibhedlela. Omunye uthwele izikhwama bonke baqhiyile emakhanda njalo babhabhule abantwana. Bavela hlabisa abantwana esibhedlela.

Nxa ugula kumbe uphethwe yiwuphi umkhuhlane, gijimela esibhedlela uyethola ukuphiliswa ngodokotela kumbe omongikazi. Bakhona ezibhedlela bagcwele balinde abantu abagulawuyo, yiwo umsebenzi wabo.

Umama osesibhedlela usebelethile umntwana omuhle obomvu, umama ujabilile ukhangele imntwana wakhe, kuyisibusiso ukuthola umntwana omncane kuyajabulisa kakhulu emulini.

Kulezi insuku akuselasibhedlela esingaselamitshina. Kanye lezibhedlela ezisemaphandleni lazo sezilayo imitshina ehlola abantu abagulayo ezibhedlela.

Isitulo esilamavili. Isitulo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lombala omnyama. Umuntu uyakwanisa ukusifuqa isitulo lesi kukhona njalo indawo lapho ofaka khona inyawo lalapho ogaxa khona izandla zakhe nxa ehlezi.

Indlu lapho okugcwele khona imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina ilombala omhlophe, kanye lombala lomnyama. Umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Ithulusi esetshenziswa ngudokotela esibhedlela. Elombala omnyama. Phakathi ilensimbinsimbi, ezicazimulayo, njalo ibhaliwe, ngamabala amhlophe.

Amathulusi, asetshenziswa ngudokotela esibhedlela, nva behlola izigulane. Amathulusi lawa alombala ocazimulayo, njalo ayageziswa ngemuva kokusetshenziswa ngemithi yakhona.

Esibhedlela kukhona amabhimu lapho abafaka khona izinto ezitshiyeneyo ngesinye isikhathi bayawa khipha phandle izigulane zifake ingcekeza phakathi kuhlale kuhlanzekile esibhedlela ngaso sonke isikhathi. Amanye amabhimu alombala oluhlaza abhaliwe ngamabala amnyama anamathiselwe amaphetshana.

Ithulusi ephosa ifane le pintshisi esiyithola esibhedlela isetshenziswa ngodokotela ilombala ocazimulayo .Odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa beselapha izigulane .

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ngemuva ilombala omnyama, kwezinye indawo iyacazimula. Ithulusi leyi siyithola esibhedlela isetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Imtshina eminengi esetshenziswa esibhedlela. Eminye mincane, eminye mikhulu, njalo eminye iyabe ilamavili. Ukuthi udokotela uyakwanisa ukuwufuqa, Yonke imitshina, ilombala omhlophe.

Ithuluzi elombala omhlophe esetshenziswa ngodokotela ezibhedla nxa behlola ukutshisa komzimba wesigulani bayayifaka ekhwapheni okwemizuzwana beyikhiphe.

Izinto ezisetshenziswa esibhedlela ngodokotela ithulusi abahlola ngayo inhliziyo yomuntu ogulayo ukuthi itshaya kuhle. Umtshina wokuhlola iBP ebantwini abagulayo laloba abangaguliyo.

Akula umtshina ongekhoyo esibhedlela eminye iyabe imikhulu kakhulu eminye njalo imitshina imincane yonke iyasetshenziswa esibhedlela ukuhlola abantu abagulayo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, umtshina usetshenziswa nxa odokotela behlola izigulane. Ulombala omhlophe kwenye indawo oluhlaza, ubhaliwe umtshina.

Ithulusi esiyithola esibhedlela, ithulisi elombala ocazimulayo phambili icijile. Isetshenziswa ikakhulu ngudokotela ezibhedlela nxa beselapha abantu abagulayo.

Umuntu engahamba esibhedlela elimele unyawo odokotela kukhona isicathulo abafika bemfake sona esizamncedisa ukuthi nxa ehamba engezwa ubuhlungu obukhulu.

Amathulusi ensimbi agoqela izigelo lamampintshisi okusetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Kulombala ocazimulayo. Kusetshenziswa nxa behlinza umuntu.

Umbheda olamaviri esiwuthola esibhedlela umuntu uyafika elale nxa bemhlola eceleni ulezi nsimbi nsimbi ezinengi ezilombala ocazimulayo.

Owesifazana owezempilakahle ugqoke impahla eziluhlaza wavala amakhala ngesifonyo ekhanda lakhe uvalile ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Esibhedlela kulezinto ezinengi amathuluzi lemitshina kukhona udokotela okufaka umuntu emakhaleni nxa engasakwanisi ukuziphefumulela yedwa.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ngodokotela nxa behlola isigulane, umtshina omkhulu olombala omhlophe kwezinye indawo ulensimbi ezicijileyo.

Kulezi insuku akusela sibhedlela esingaselamitshina eyokuhlola izigulane. Uhulumende uthengele izibhedlela ezinengi imitshina eminengi ukuze abantu abagulayo bethole uncedo ngokuhlolwa ngaleyo mtshina.

Amathulusi atholakala esibhedlela. Amathulisi lawa asetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi nxa belapha izigulani. Acijile phambili ayacazimula. Lapho obamba khona kulombala omhlophe.

Isitulo esilombala omhlophe. Esilamavili phansi amnyama lombala ocazimulayo. Isiigulane lapho esihlala khona sihlolwa. Umbheda lapho isigulane esifika silala khona. Umtshina omkhulu

Abantu abagulayo abasathwalinzima. kulezinsuku isikhona imitshina besihlola abantu abagulayo esibhedlela isetshenziswa ikakhulu ngabodokotela laloba ubulawa yiwuphi umkhuhlane bayawuhlola ngomtshina.

Esibhedlela kukhona indlu egcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane, eminye imitshina ilama vili iyafuqwa kukhona njalo umbheda olamavili lapho isigulane esifika silala khona nxa sihlolwa.

Amathulusi amanengi asetshenziswa esibhedlela ngodokotela alembala ecazimulayo. Bayawasebenzisa nxa besiya hlinza umuntu ngemuva kwalokho bayawagezisa ngemithi yakhona bewabeke endaweni ehlanzekileyo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ngodokotela olombala omnyama phansi phezulu ulombala ocazimulayo. Umtshina lowu siwuthola esibhedlela ikakhulu odokotela yibo abawusebenzisayo

Sikhona isicathulo odokotela abafika besifake umuntu oyabe elimele unyawo ukuze simncedise enyathele kuhle laloba engasoze ezwe ubuhlungu obunengi kakhulu silombala omnyama kwezinye indawo umzila olithanga.

Ithulusi esiyithola esibhedlela, odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi esibhedlela nxa beselapha abantu. Ithulusi ecijileyo phambili ecazimulayo.

Esibhedlela kukhona amagabha amakhulu esiwabiza ngesithi yibhimu, lapho esilahlela khona ingcekeza esibhedlela ukuze sigcine isibhedlela sethu ngasosonke isikhathi sihlanzekile.

Umbheda otholakala esibhedlela lapho abalalisa khona abantwana abancane nxa bebahlola, umbheda ulamavili umuntu uyakwanisa ukuwufuqa.

Imitshina emibili elombala ocazimulayo njalo yonke ilamavili iyafuqeka. Imitshina isetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane.

Umtshina esiwuthola esibhedlela osetshenziswa ngodokotela umtshina lo odokotela bayawusebenzisa nxa behlola izigulani ezibhedlela kulombala omnyama kwezinye indawo ilombala ocazimulayo ubhaliwe ngamabala amhlophe.

Amabhanditshi esithola esibhedlela nxa umuntu elimele elesilonda udokotela uyabhanditsha umuntu ngawo lawo mabhanditshi ukuze isilonda singahlalwa yimpukan sicina singasalapheki.

ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo obomvu elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lomuthi umuthi ngowokwelapha abantu ababulawa ngamehlo eceleni kulembondlela encane emhlophe eyomuthi

Nxa utshaywa likhanda ungahamba esibhedlela. Odokotela bayakunika amaphilisi, kwesinye isikhathi ayabe ephakathi kwebhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Eminye imithi enathwa ngabantwana abancane nxa bekhwehlela iyabe isemabhokisini, amabhokisi lawa kwesinye isikhathi ayabe efakiwe umfanekiso womntwana njalo ebhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi.

Ikhabothi enkulu ilama shelufu atshiyeneyo igcwele amabhokisi emithi. Esinye isikhathi kungaba lamaphilisi. Amabhokisi amanye alombala obomvu amanye alombala omhlophe.

Umuntu ophiwa amaphilisi. Odokotela sebeqedile ukumhlola bamqhubela amaphilisi alombala oluhlaza kweyinye indawo. Phezulu kwetafula kugcwele amaphilisi amanengi. Amanye alombala olithanga, amanye njalo asemagabheni.

Ibhokisi eligcwele amaphilisi amanengi elivuliweyo elilombala omhlophe lomzila obomvu libhaliwe ngamabala amnyama kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi amaphilisi aqale ebale okubhaliweyo.

Ibhokisi elomuthi elilombala omhlophe lomzila oluhlaza libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kulamambodlela amancane amabili eyinye ilomuthi phakathi omhlophe eyinye ilesivalo esimhlophe.

Amaphilisi amanengi isikhathi esinengi uwathola ephakathi kwebhokisi ibhokisi liyabe libhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ibizo lamaphilisi liphinde libhalwe lokuthi Amaphilisi mangaki aphakathi.

I bhokisi lemithi elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni amambodlela amancane amanengi awomuthi alezivalo phezulu eziluhlaza okwesibhakabhaka

Imbodlela yomuthi encane elombala omhlophe lesivalo esiluhlaza. Inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngokumnyama. Eceleni kule bhokisi lomuthi elibhaliweyo emaceleni.

Okunye okusenza sihlale sigula, abantu abalandeli imithetho abayabe beyiphiwe esibhedlela nxa benatha amaphilisi kwesinye isikhathi njalo abantu abathandi ukubala okuyabe kubhaliwe emabhokisini amaphilisi.

Imithi minengi enathwa ngabantu abakhwehlelayo. Kuya ngokuthi udokotela uyabe ekubhalele wuphi umuthi. Imbodlela yomuthi elesivalo esibomvu ebhaliweyo emzimbeni eceleni kulebhokisi laleyombodlela.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe silesivalo esimhlophe, silesibambo lapho esibanjwa khona sinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lomuthi owokukhwehlela. Imithi eminengi yandise ukufakwa phakathi kwamabhokisi abe esebhalwa amabhokisi ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo

Amaphilisi ayatshiyana amanye makhulu amanye mancane, njalo amanye uyathola elombala omhlophe amanye uwathole elombala olithanga. Wonke ayelapha, ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Amabhokisi alembala etshiyeneyo ukuthi izinto eziphakathi lazo zehlukene. Wonke abhaliwe amabhokisi kukhona imbodlela elombala omhlophe eyamaphilisi.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe, eceleni lilomzila obomvu. Libhaliwe ibizo lamaphilisi ngamabala amnyama. Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu oyabe egula.

Amagabha amaphilisi alombala omhlophe wonke alezivalo ezimhlophe, eceleni kulamabhokisi agadeneyo alombala omhlophe eceleni umbala oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliwe wonke amabhokisi.

Imithi eminengi kungaba ngamaphilizi wandiswe ukuvalelwa phakathi ebhokisini ukuze kungatshaywa ngumoya ibhokisi libhalwe ibizo lamaphilisi aphakathi lokuthi amaphilisi aphakathi ngangakanani.

Igabha elilombala omhlophe elamaphilisi elilesivalo esimhlophe eceleni kulebhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lamaphilisi lange ndlela abantu okumele benathe ngayo amaphilisi.

Asekhona amaphilisi anathwa ngabantu abalomkhuhlane we BP. Amagabha alawo maphilisi alesivalo esimhlophe, ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe, amaphilisi.

Eminye imithi enathwa ngabantwana abancane nxa imizimba yabo itshisa iyabe iphakathi kwamambodlela alesivalo ezimhlophe enamathiswele amaphetshane wabhalwa ibizo lomuntu ngabala amnyama

Minengi imithi eyelapha ukukhwehlela nxa umuntu egula. Eminye njalo yandise ukuba semabhokisini alombala obomvu ibhaliwe phezulu ngamabala amhlophe kwezinye indawo amabala alithanga.

Ibhokisi lamaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni elibhaliweyo ngamabala amhlophe lilomfanekiso wamaphilisi njalo libhaliwe lokuthi amaphilisi ayabe ephakathi kwebhokisi mangaki.

Nxa uthe waphiwa amaphilisi esibhedlela odokotela bayakuchasisela ukuthi anathwa njani, abanye abantu basuka sebefika emakhaya sebesenza okungayisikho, umuntu esenatha amaphilisi amanengi okungayisikho okutshelwe ngudokotela esenzela ukuthi eqede ubuhlungu oyabe ebuzwa.

Igabha lamafutha elilombala omnyama lesivalo esimnyama tshu amafutha lawa agcotshwa ngabantu abahlala belunywa emzimbeni libhaliwe ngamabala amahlophe igabha lamafutha.

Igabha elimhlophe elamaphilisi elinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo lilesivalo esimhlophe eceleni kulebhokisi elikhulu elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama.

Imbodlela ezintathu ezomuthi wokukhwehlela ezimbili zilezivalo ezifananayo .Eyodwa ilesivalo esiluhlaza zonke zinamathiselwe amaphetshana abhaliwe ibizo lomuthi .

Ibhokisi lamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo lilombala omhlophe eceleni kukhona kulamaphilisi, amaphilisi alombala olithanga.

Umuthi ophakathi kwetshubhu emhlophe. Owokugcoba umzimba ikakhulu abantu laba abaphuma amaqhubu, abahlala belunywa. Itshubhu ibhaliwe ngamabala aluhlaza, njalo kubhaliwe lokuthi umuntu egcobe njani umuthi lowu.

Usukhona umuthi olapha amehlo abuhlungu kumbe alumayo. Umuthi lowu siwuthola esibhedlela kubodokotela uyabe ulebhokisi elibhaliweyo ngamabala amnyama, imbodlela ilesivalo esibomvu.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Libhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Lilomfanekiso womuntu wesifazana ozithweleyo.

Imithi ephakathi kwezigubhu, imithi leyi iyelapha abantu siyithola ezibhedlela kubo dokotela. Ibhaliwe ibizo lomuthi ophakathi, inamathiselwe amaphetshana

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kwezinye indawo olithanga lobomvu. Libhaliwe ngamabala abomvu ibizo lamaphilisi eceleni kulamaphilisi amanengi alombala omhlophe. Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo besizwa ubuhlungu.

Amagabha amaphilisi alombala omhlophe alezivalo ezimhlophe .Amaphilisi kubhaliwe I ibizo lawo lokuthi nganganani amaphilisi ayatshiyana amanye ayabe eyi 10 milligram.

Amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni laloba ubulawa yisiphi isifo alombala olithanga njalo odokotela bayakutshela ukuthi anathwa njani amaphilisi lawa.

amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo njalo ayabe esemabhokisini amanengi atshiyeneyo amaphilisi amanye amhlophe njalo amanye njalo ayabe eluhlaza wonke ayelapha ubuhlungu ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elivaliweyo eceleni kulamaphilisi amanengi alombala omhlophe .Kweyinye indawo kule thulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya kuhle.

Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni ungawanatha, amanye ayabe esemabhokisini amakhulu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lombala omhlophe ebhaliwe amabala amnyama.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu lilombala omhlophe kanye lolithanga libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ibhaliwe ngamabala anyama.

Imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala. Eceleni kulebhokisi lomuthi elilombala omhlophe lalo ibhokisi leli libhaliwe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imithi. Nxa umuntu eqeda ukuphuma kudokotela, uyadlula kuleyondlu, uyathola omongikazi, bayamnika umuthi owubhalelwe ngudokotela.

Umuthi ophakathi kwetshubhu ogcotshwa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe abantu abahlala benwaya njalo nje. Kulebhokisi eceleni lilombala omhlophe elibhaliweyo kweyinye indawo ngamabala amhlophe.

Itshubhu elesivalo esimnyama, itshubhu elomuthi ebhaliweyo Ibizo lomunthi itshubhu leyi iyenziwe ngomuthi wesintu usuhlanganisiwe leminye imithi eyesikhiwa besenzela ukuthi abantu abalezikhumba ezilumayo begcobe amafutha lawa.

Ibhokisi lamaphilisi libhalwe ngamabala abomvu. Kwezinye indawo labhalwa ngamabala amnyama . Lilombala omhlophe kanye lobomvu.

Ibhokisi lomuthi esiwuthola esibhedlela kumbe abasinika wona nxa sigula elilombala omhlophe, kweziny' indawo oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo.

Imbodlela encane ebhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni kulamabhokisi agadeneyo .Amabhokisi lawa alombala omhlophe, abhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi eyetshiyeneyo njalo wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo. Amanye amaphilisi makhulu alombala omhlophe amanye njalo ayabe elombala olithanga kumbe oluhlaza.

Abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo ahlala eluma uthole umuntu ehlikihla eseze ebomvu .Ukhona umuthi esibhedlela odokotela abafika bamnike wona oyabe uphakathi kwebhokisi elilombala obomvu kanye lomhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama athontisele emehlweni.

ibhokisi lamaphilisi elilamaphilisi amathathu phezulu elibhaliweyo ngamabala amnyama amaphilisi manengi njalo ayatshiyana kodwa wonke amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emuntwini ogulayo

Izigubhu zomuthi ezinye zinkulu, ezinye zincane, ezinye zilezivalo ezibomvu, ezinye zilezivalo eziluhlaza. Ezinye zilezivalo ezimhlophe. Zonke zibhaliwe izigubhu lezi.

Imithi eyelapha abantu abagulayo eminye yandise ukuba semagabheni amhlophe eyinye njalo isemambodleleni amancane eyinye imbodlela ilesivalo esilithanga.

Imbodlela elomuthi onathwa ngabantu abakhwehlelayo eceleni kulebhokisi elembhodlela elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhokisini. Kuqakathekile ukuthi bebale bezwisise bengakasebenzisi umuthi.

Eminye imithi nxa beyiletha esibhedlela iyabe iphakathi kwamabhokisi amakhulu kuvaliwe njalo kubhaliwe ngamabala ibizo lomuthi. Esibhedlela kwesinye isikhathi ungaba lenhlanhla bayakunika umithi nxa belayo.

Nxa uhamba emgwaqweni usiya esibhedlela umgwaqo eceleni kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinengi kulebhakane elibhaliweyo ngamabala amnyama lona lilombala omhlophe.

Owesilisa ugqoke ibhatshi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka leyembe emhlophe nke. Wafaka ithayi elombala obomvu umile uphiwe ithuba lokuthi akhulume ugqoke amagogorosi.

Umama uhlezi embhedeni uthwele umntwana ukhona omileyo ogqoke impahla esiluhlanza waqhiya ngeqhiye olombala omhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi amhlophe.

Umbheda lapho isigulane esifika silale khona nxa besihlola. Umbheda ulombala omnyama ugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ukuhlola abantu abagulayo lekhabothi elamashelufu.

Abantwana abazilalele endaweni elotshani bagqoke amayunifomu balengwalo zabo zokubala. Bazivulile bayazibalelabatshaywa ngumoya egcekeni emuva kwabo kukhanya kulezihlahla lesakhiwo.

Emkhankasweni wabantu bezempilakahle kugcwele abantu abanengi. Abezempilakahle bagqoke izikipa ezilombala omnyama bamile phambili, ngemuva kwabo kulamabala abhaliweyo.

Umntwana omncane ozelwe egula engakwanisi ukuziphefumulela yedwa odokotela bahle bamfaka amatube amncedisa ukuthi umntwana aphefumule umntwana uzasinda aphile siyababonga odokotela.

Esibhedlela abezempilakahle bayasixwayisa ukuthi sihlale sisidla ukudla okuyakha imzimba njalo okuqinisa imzimba ukwenzela ukuthi imzimba yethu ihlale ihlanzekile. Ukudla lokhu kugoqela ama ephu ...

Abantu abagqoke amajazi amhlophe abanye bamile abanye bahlezi ezitulweni kulekhabothi enkulu phakathi kupendiwe ngependa emhlophe abanye basebenzisa amakhomputha.

Abantu ababili abezempilakahle, omunye uthwele iphetshana elimhlophe ubambe usiba uyabhala. Ugqoke amagilovisi ezandleni, lapha emakhaleni lasemehlweni uvalile, kanye lasekhanda.

Omama bezempilakahle ababili abahleziyo abagqoke impahla ezimhlophe umzimba wonke omunye uqhiyile ekhanda babambisane ibhuku elikhulu elivuliweyo elilamaphetshana amhlophe.

Owesifazana ophiwe ithuba lokukhuluma; umile ugqoke ingowane emnyama ekhanda ;wagqoka isikipa esilombala omhlophe. Umi endaweni elotshani obuncane obuluhlaza

abantu abagqoke impahla eziluhlaza ngemuva kulesiphamabano esibomvu bathwele umuntu ogqoke isikipa esilombala oluhlaza oselimele abanye bahlezi abanengi abantu

U Dokotela wesifazana uhlezi, Ugqoke ijazi elimhlophe, ugaxe ithulusi yakhe entanyeni elombala ocazimulayo, lombala omnyama, esandleni uphethe i orenji elisikiweyo.

Owesilisa lowesifazana, owesilisa ugoqe izandla zakhe ugqoke ijazi elimhlophe owesifazana uyahlekelela uveze amazinyo laye ugqoke ijazi elimhlophe.

Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi ezandleni alombala omhlophe. Uhlezi umama lomunye ubaba ohlekelelayo oveze amazinyo amhlophe, etafuleni kugcwele amabhokisi lezinye izinto ezisetshenziswa ngumongikazi esibhedlela.

Umuntu ulele esibhedlela embhedeni ovalwe ngelembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kumile owesilisa eceleni ogqoke ijazi elimhlophe lebhulugwe elilombala omnyama. Owesifazana ubamba lo oleleyo .

Abantu abathathu abahleziyo. Omunye ngowezempilakahle. Ugqoke ijazi elikhulu elimhlophe. Ezandleni lapha ugqoke amagilovisi. Uhlola owesifazana, owesilisa sebeqedile ngaye ukumhlola.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe umile ekhemisi uyathengisa amaphilisi. Ngemuva kwakhe kubhaliwe ngamabala aluhlaza. Njalo kugcwele amabhokisi alemithi asemashelufini lokunye okutshiyeneyo.

Abantu abagogekileyo, abahleziyo ezitulweni zabo ezilamavili. Bagqoke izikipa ezifananayo. Ngemuva kwabo, kukhona abantu abamileyo. Abesilisa, labesifazana.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu, bagqoke amagilovisi abanye ezandleni alombala omhlophe, konke emakhaleni bafakile izifonyo ezivikela emikhuhlaneni etholakala emoyeni.

Umntwana uthe edlala wawa walimala umlomo. Abezempilakahle babambe umtwana emlonyeni bayamhlola ukuthi ulimele okungakanani. Owesifazana ogqoke amagilovisi esandleni.

Owesilisa oleleyo ogulayo ukhangele phezulu. Unqunu phezulu. Udokotela ugqoke amagilovisi amhlophe, ubambe umtshina uwufake esifubeni salo ogulayo, uyamhlola.

Owesilisa ogqoke impahla zesibhedlela uhlezi ugelile ikhanda, liyacazimula. Phambi kwakhe kulomtshina olombala omhlophe lomzila oluhlaza lamabhokisi amanengi atshiyetshiyeneyo.

owezempilakahle omileyo uveze amazinyo amhlophe owesifazana ngemuva kwakhe kukhona abantu abahlezi ezitulweni njalo abanye bamile babhabhule labantwana umduli oyakhiwe ngezitina lefasiteli elikhanyayo

Owesifazana owezempilakahle ohleziyo, uyahlekelela, ugqoke okumhlophe. Phambi kwakhe kugcwele amambodlela emithi eceleni kulamagabha amakhulu alombala omhlophe.

Abantu ababili abasekhemesi owesifazana lowesilisa abathengisayo kule indawo. Owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe. Uthwele umakhala ekhukhwini esandleni amabhokisi amanengi awomuthi.

Abanye abantu bahlala khatshana kwekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi, nxa umuntu efuna ukuyathenga amaphilisi, abanye abalezimota zabo bayahamba ngazo, abanye njalo bayasebenzisa imidududu.

Ekhemisi kulapho esihamba sisiyathenga khona amaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela. Kuyabe kufakwe emabhokisini amanengi ekhabothini elombala omhlophe

Imithi esiyithola ekhemisi iyabe ibekwe ekhabothini elombala omhlophe lomzila oluhlaza. Eminye iyabe isemambodleleni elezivalo ezimhlophe, eminye njalo iphakathi kwamabhokisi atshiyeneyo.

Amafutha okugcoba esiwathola ezigubhini ezinkulu amanye asemagabheni. Kukhona njalo uchago olunathwa ngabantwana abasamunya ,amabhokisi amanengi konke lokhu kutholakala eKhemesi kuyathengiswa.

Abezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi nxa bebhalelwe imithi ngodokotela abaqonde ekhemisi beyethenga khona imithi, kugcwele yonke into abayabe beyifuna njalo into zekhemisi zisemthethweni.

Amabhokisi amanengi, alembala etshiyeneyo, abhalwe ngokutshiyana okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene njalo zingabezilapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu, amabhokisi lawa sizathola ekhemesi lapho okuthengiswa khona izinto ezehlukeneyo.

Ekhemisi kukhona umuntu othengisayo uyabe egqoke ijazi elimhlophe kukhona njalo amakhompuyutha owasebenzisayo, ubaba ubuye ezothenga ekhemisi ugqoke amagogorosi.

Ekhemesi lapho okuthengiswa khona amaphilisi leminye imithi etshiyetshiyeneyo izakhowo zakhona phezulu ziyabe zibhaliwe ibizo lekemisi zibhalwe lenombolo ukuthi nxa umuntu efuna ukubatdhayela ucingo uyathatha inombolo.

Nxa usiyathenga umuthi ekhemisi ungakaze ufike ulayeliwe ubona lula ngoba indawo ezinengi zekhemisi zandise ukuba lamabhakane phandle ayabe ebhaliwe ibizo lendawo.

Ekemesi kulapho esithola khona imithi yabantu abagulayo kungaba ngamaphilisi kungaba yimithi yokunatha eyokukhwehlela isikhathi esinengi iyabe iphakathi kwamabhokisi .

Amabhokisi amanengi alombala omhlophe abhaliweyo ngamabala abomvu kumbe ngamnyama ,kukhona njalo lamaphilisi eBP anathwa ngabantu ababanjwa lowo mkhuhlane.

Ibhakane elikhomba ukuthi indawo ingaphi litholakala kakhulu emakhemisi. Benzela ukuthi abantu bengalahleki abayabe bedinga indawo.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo ziyabe isikhathi esinengi ziphakathi kwamabhokisi avaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya ebekiwe ekhabothini emhlophe elegilasi phezulu.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi eyelapha abantu abagulayo kanye lamaphilisi. Iminyango ihlala ivuliwe ngaso sonke isikhathi ukuze abantu bengene. Phezulu emdulwini kuyabe kubhaliwe ibizo lekhemisi.

Uchago olusemagabheni olunathwa ngabantwana abancane abasamunyayo . Nxa abazali sebeba khiphile ebeleni bayabanika uchago lolu. Luthengiswa ekhemisi kukhona njalo amabhokisi amanengi atshiyeneyo asemakhabothini.

Imithi eminengi egcwele emabhokisini atshiyeneyo amanye amhlophe, wonke amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi otholakala ekhemise lapho esidinga khona izinto ezitshiyeneyo ezelaphayo.

EKhemisi sithola imithi eminengi eyabe iphakathi kwamabhokisi. Eminye imithi inathwa ngabantwana abancane njalo imithi eyabe isemabhokisini inathwa ngabantwana abancane uhle ubone ngemifanekiso eyabe isemabhokisini.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo, abantwana babiziwe ngaba balisi babuya ngobunengi bafika bama, abezempilakahle bagqoke amajazi amhlophe, bayaxwayisa abantwana ukuthi beziphathe kuhle begeze izandla nxa bephuma ezambuzini ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle abavakatshele esigabeni bayahlola abantu. Bahlezi ezitulweni ezimhlophe. Umongikazi ugqoke ijazi elikhulu elimhlophe ulukile ikhanda njalo bavalile emakhaleni abo.

Abantu bezempilakahle bahlezi etendeni elilombala omhlophe. Kulezitulo ezimbili abahlezi kizo ezilombala omhlophe. Abantu babuye ngobunengi belanda ukuzohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo mahala.

Abantu basemkhankasweni wezempilakahle. Bazijabulele. Bayahlabela. Sebeze bephakamisele izandla emoyeni. Abanye bathwele iflag ebhaliweyo, ngamabala amnyama.

Abezempilakahle bebesipha abesilisa amajazi abakhwenyana ukuthi nxa besiya emacansini labomama bezivikele bengatholi imkhuhlane e ethelelwana ngamacansi.

Ujaha uhlezi eceleni kulabezempilakahle owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi ezandleni kuletafula lapho ofake khona amabhokisi akhe alomuthi owusebenzisayo.

Abantu abaya emkhankasweni abesilisa kanye labesifazana ,ilanga liyatshisa abanye bagqoke izikipa ezimhlophe ngemuva kwabo kulesakhiwo esikhanyayo.

Abantu abamileyo abesilisa abanye bagqoke amajazi amhlophe, abanye bagqoke amasudu babopha kanye lamathayi. Omunye ugqoke amagogorosi ,omunye uthwele ibhuku elilombala oluhlaza esandleni.

Abantu basukume ngobunengi, besiya egcikeni lapho okugcwele khona abantu bezempilakahle. Abafuke bagaka amatafula abo bezohlala abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ezazi umkhuhlane awugulayo.

Abantu basemkhankasweni owezempilakahle. Bami egangeni abesilisa kanye labesifazana. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo lentaba ezinkulu.

Ekuseni emgwaqweni bekungahambeki kugcwele abantu abaya emkhankasweni owezempilakahle. Begqoke isikipa ezifananayo abesilisa labesifazane. Emuva kulezihlahla ezinkulu.

Abantu basemkhankasweni wezempilakahle babuyile abezempilakahle bezofundisa abesilisa kanye labesifazana indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bezikikele emkhuhlaneni eminengi.

Abantu bezempilakahle bayayenza amabhuku abayabe bebhalile indlela abantu okumele beziphathe ngayo ,bayahamba esigabeni bebhoda besipha abantu ukuthi bebale amabhuku lawa ukuze bethole ukuvikeleka emkhuhlaneni eminengi.

AbazeMpilakahle bavakatshele uZulu, abantu basukume ngobunengi babo besiya kwileyondawo. Bagqoke izikipa ezimhlophe phezulu bami duzane kwezihlahla ezinkulu ezinengi.

Owesilisa, ufake amagogorosi esiphaqeni alombala omnyama, ulenwele ezincane uvule amahlo ugqoke ijakethi elilemibalabala eluhlaza kwesinye indawo okubomvu.

Abesifazana abazihlaleleyo ekhaya egcekeni batshaywa ngumoya abanye bayazithungela baphethe amalembu, omunye njalo uphethe umntwana ,ngemuva kwabo kulezihlahla ezinkulu.

Ngesikhathi sendlala kukhona inhlanganiso eyanceda abantu kakhulu, eyayisipha abantu ukudla uthole omama kanye labo baba labantwana sebejabulile, sebehlekelela sebephekile sebesidla.

Ukusukhona umtshina wokuhlola igcikwane le H.I.V loba usekhaya uyakwanisa ukuzihlola, akusela sidingo sokuya esibhedlela.

Esibhedlela kukhona umfanekiso ofakiweyo wabhalwa ngamabala amhlophe ,bakhuthaza intsha esakhulayo ukuthi iziphathe kuhle ukuze ingatholi umkhuhlane we HIV kumbe oweAIDS.

Umama uhlezi esibhedlela uthwele umntwana wakhe ogulayo. Umama uqhiyile ikhanda ugqoke isikipa esilombala obomvu. Umntwana bamfake idiliphu esibhedlela.

Abantu ababili abesifazana abagoneneyo, bayahlekelela bonke bobabili baveze amazinyo amhlophe. Bagqokile bonke amacici endlebeni.

Omama abathathu abazihlaleleyo bayaxoxa, bafake izifonyo bonke emakhaleni. Kukhona owezempilakahle uxoxa labomama, ebatshela indlela abangayisebenzisa ukuzivikela ukuthi bengazithwali. Kulamajekiseni, kulamaphilisi anathwayo.

Amankazana asakhulayo, agqoke izikipa ezifanayo. Amileyo, amathathu. Izikipa ezilombala omhlophe. Eceleni kulomongikazi, uyabafundisa indlela okumele beziphathe ngayo nxa besesikhathini.

Umama uhlezi esibhedlela usebelethile uthwele umntwana wakhe. Eceleni kulebhakade elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona umama omileyo othwele izinto esandleni omunye uhlezi ngemuva kukamama othwele umntwana.

abezempilakahle abazijabulileyo bamile esibhedlela abesilisa kanye labesifazana abesilisa bayahlekelela baveze amazinyo amhlophe nke imiduli inamathiselwe amaphepha esibhedlela abhaliweyo

Omama ababili abami egangeni, bathwele abantwana bonke, abantwana laba bagqoke izikipa ezifananayo. Bami endaweni egcwele izihlahla lotshani phansi bayazixoxela, bajabulile

Intsha iyakhuthazwa ukuthi izivikele emikhuhlaneni efana labo HIV kumbe iAIDS intsha kumele isukume ikhankasa ifundise abanye ukuthi bengazivikela kanjani kulowo mkhuhlane.

Ijagi enkulu eyegilasi ilamanzi eceleni kule gilasi bathela amanzi egilasini umuntu usewomile sefuna ukunatha.

Owesifazana ozivoxavoxayo umzimba uyazelula ugqoke okumnyama phansi laphezulu uyagijima nsuku zonke ekuseni ukuze umzimba wakhe uhlale uhlanzekile njalo uqinile.

Imithi eminengi esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo nxa bengalimala . Eminye isezigubhini eminye njalo isemabhokisini ibekiwe endlini . Umuntu angalimala bayabuya bezothatha umuthi .

Umtshina omkhulu esiwuthola esibhedlela ukuthi umuntu bayamfaka phakathi bemhlole. Umtshina lowu usetshenziswa kakhulu ngodokotela. Umuntu ulele bamngenisa emtshineni bamvale ngelembu elimhlophe phezulu.

Owesifazana othwele isigubhu uyanatha usewomile. Ulenwele ezinde uvela gijima. Ngakho umzimba usudinga amanzi amanengi. Useginqile waphuma amanzi emzimbeni.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungaba ngabesifazana kumbe abesilisa kuqakathekile ukuthi behlale bevoxavoxa umzimba wabo ukuze uhlale uqinile ngaso sonke isikhathi njalo abaphombu kugulagula abantu laba.

Owesifazane olimele ngesikhathi egijima. Wanyela unyawo. Wahle wagijimela esibhedlela. Esiyathola usizo, kubodokotela.. Bamhlalise embhedeni, olombala omnyama. Ugqoke impahla ezimnyama. Bayamelapha unyawo.

Abanye abantu nxa bedlala ibhola kumbe umuntu egijima bandise ukulimala idolo. Kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela. Bakhona odokotela bazafika bemelula idolo

Owesilisa oyenza ngezemidlalo, engabe egijima kumbe edlala ibhola. Nxa egijima umuntu uyaginqa, ngakho nxa eginqa kuphuma amanzi emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi enathe amanzi amanengi.

Abantu abasemaceleni lapho okudlalwa khona ibhola. Owesilisa ogqoke ishoti emnyama, uthwele amabhora, usezidlalela. Eceleni kukhona utshani obuluhlaza.

Owesilisa uthe egijima walimala wakhubeka inqagala yavuvuka bahle bamgijimisela esiibhedlela ngokuphangisa odokotela bafike bamhlola baqeda bambhanditsha unyawo.

Ukunatha amanzi amanengi emzimbeni kuyimpilo, kuyanceda kakhulu ebantwini abagijimayo. Owesilisa oqinileyo phezulu unatha amanzi, uthwele isigubhu.

Ijazi elimhlophe eligaxwe esitulweni elisetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi. Itafula enkulu elombala omhlophe kulenkomitsho emhlophe phezulu lomunye umtshina omnyama. Eceleni umbheda lapho okulala khona izigulane kufakwe ilembu elimhlophe phezulu.

Eminye imitshina esetshenziswa ngoDokotela eSibhedlela iyabe ilamavili phansi ukuthi uDokotela uyakwanisa ukuwufuqa lowo mtshina phezulu kulomabona kude nxa uDokotela nxa ekuhlola uyabe ekhangele kumabona kude.

Imitshina kanye lamathulusi okusetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Amaglovisi agqokwa ezandleni, igabha lomuthi, Isigelo, ithulusi yokuhlola ukutshisa komzimba lokunye okunenginengi.

Imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngo dokotela, minengi imitshina, kukhona imitshina eyokuhlola i Bp emuntwini ogulayo. Imitshina iyimihlobohlobo etshiyeneyo

Kulezi insuku ithekhinoloji isiphucukile, abantu sebethenga omakhala ekhukhwini babo ababasebenzisa ukutshayela abanye ucingo. Umuntu uyakwanisa ukumfaka esikhwameni umakhala ekhukhwini ehambe laye.

Abantu abahleziyo abesilisa kanye labesifazana, abesilisa bagqoke amasudu bonke bagqokile izifonyo emakhaleni, owesifazana uthwele imayikhi esandleni ogqoke isikipa esilo mbala obomvu.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Eminye imitshina leyi iyahlola ingaphakathi yomuntu. Nxa ubulawa yizinso , amaphaphu kumbe inhliziyo. Kukhona imitshina ehlola lokho.

Ibhuku elilombala omnyama elincane umuntu obhalela kilo, amagogorosi, umakhala ekhukhwini olombala omhlophe eceleni ithulusi odokotela abalisebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo.

Owesilisa ozihlaleleyo ogqoke isikipa ubambe into elombala omhlophe esandleni eceleni kukhona umakhala ekhukwini olayithiweyo ukhona okubukeleyo kulowo makhala ekhukhwini

Abantu ababili owesilisa lowesifazana. Owesilisa umile ugqoke iyembe emhlophe lebhulugwe elimnyama. Esandleni ugqoke inkomba langa, kulomabona kude.

Emzinye izihlahla esizithola egangeni zilamaluba amhlophe, ezinye njalo ziyabe zilamaluba abomvu. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla lesi silapha umkhuhlane onje.

isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza esimila sinaba asikhuli sisiyaphezulu njalo simila endaweni egcwele utshani abantu bayabuya bethatha amalamvu besiya zelapha emakhaya

Kulula ukutholakala kwemithi yesintu, itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni abanye bayathatha impande abanye njalo ngabathatha amaxolo ezihlahla besiya zelapha.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi, ezinye izihlahla zilobungozi ezinye njalo zilezithelo ezidliwayo okuqakathekileyo yikuthi umuntu abezazi izihlahla zeganga ukuthi ziyelapha iphi imikhuhlane.

Egangeni sithola izinto ezinengi labalimayo abahamba besiyalima umumbu, amathanga, amakhomane kutholakala egangeni. Umumbu uyadliwa, uqinisa umzimba njalo kulapho esithola khona impuphu. Egangeni sithola izinto ezinengi ezelaphayo kanye lezihlahla.

Basasekhona abantu kulezi insuku abalokhe besasebenzisa imithi yesintu njalo bayayithakazelela ngoba ilula ukutholakala imithi leyi akufani lamaphilisi athengwayo kulezi insuku.

Isihlahlakazana esimila egangeni endaweni elotshani esilamahlamvu amade aluhlaza abantu bayabuya bequphune befuna impande, isihlahlakazana lesi kuyazelapha nxa begula

Abantu abaphila ngemithi yesintu, imzimba yabo iqinile njalo asobantu abahlala begulagula ngasosonke isikhathi. Abantu abanengi sebezisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula kutholakala.

Ezinye izihlahla ziyahlanyelwa emakhaya, izihlahla ezigoqela isihlahla samagwava kumbe isihlahla samalemoni. Ziyelapha kakhulu izihlahla lezi, ikakhulu emuntwini ogulayo okhwehlelayo amahlamvu azo ayasiza kakhulu.

Isihlahlakazana esimila endaweni egcwele amatshe esilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Abantu bane bayathatha amahlamvu abanye njalo ngabathatha impande zesihlahla lesi besiyazelapha emakhaya.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Abantu bayathatha amahlamvu lawa befike befake phakathi kwezigubhu bethela amanzi. Umuntu ahlale insuku ezimbili abesenatha amanzi lawa.

Ugogo uMaSibanda yinkalakatha yenyanga eyaziwayo esigabeni elapha abantu. Ugogo akulasihlahla ongasaziyo egangeni ngoba kulapho egebha khona imithi yakhe olapha ngayo abantu. Loba ulomkhuhlane wemvukuzane uyakulapha ugogo uphele du.

Imithi eminengi yesintu esetshenziswa zinyanga kumbe izangoma zandise ukufaka imithi leyi encebethwini ezinengi ezitshiyeneyo eminye njalo bayabe sebeyigigile isiyimpuphu eminye njalo iyabe isase njalo isasengamahlamvu aluhlaza.

Inyanga kumbe izangoma ezisebenzisa imithi yesintu. iyabe iphakathi kwemiganu yezigodo, Eminye njalo iyigojana ezincane, iminye isigigiwe ibe imphuphu, balapha ngayo abagulayo.

Umuthi wesintu oyenziwe ngechena esilithola egangeni ufakwe phakathi kwesigubhu esikhulu esilombala olithanga sabhalwa ngamabala abomvu.

Umuthi wesintu kulezi nsuku bayawuhlanganisa lowesikhiwa beyenze amafutha okugcoba ayabe ephakathi kwe tshubhu emhlophe .Usetshenziswa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezilamaqhubu.

Eminye imithi yesintu bengayiwomisa bayayifaka emaphepheni alombala olithanga, bevale umuntu ebe sebhala sesiyathengisa edolobheni. Bakhona abantu abasebenzisa imithi yesintu.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu kugoqela izihlahla zamalemon abantu bayasebenzisa ama lemon nxa bekhwehlela.

imithi yesintu ephakathi kwemiganu yesigodo, eminye iyizigodwana ezincane, eminye njalo ilombala obomvu yonke iyelapha abantu abagulayo.

Okunye ukudla okumele sikudle okuqinisa imizimba njalo kuyalapha eminye imikhuhlane okwesintu nxa ukhwehlela kwesinye isikhathi uyakwanisa ukusikelela ilemoni uhlanganise leonyeni ubilise unathe.

Umuthi wokugcoba ofakwe phakathi kwetube emhlophe ebhaliweyo oyenziwe ngemithi yesintu isihlanganiswe leminye iimithi yesikhiwa ugcotshwa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda

Emadolobheni kukhona indawo lapho abathengisa khona imithi yesintu. Bayabe sebeyifake emagabheni amanengi atshiyeneyo. Abantu abafuna ukusebenzisa imithi yesintu bayathenga kuleyondawo.

Abantu bagcwele egangeni endaweni elezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Bayazigebhela imithi abafuna ukuyisebenzisa ngekhaya. Abantu laba imizimba yabo ihlala iqinile ngokusebenzisa imithi yesintu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye ziloncedo kakhulu ziyelapha abantu abagulayo, inyanga kumbe izangoma zandise ukuhamba egangeni zisiyagebha izihlahla ngoba ngabantu abaphila ngokwelapha abantu abagulayo besebenzisa imithi yesintu.

Amaphilisi ayenziwe ngomuthi wesintu, ayabe sebehlanganisile lomuthi wesikhiwa. Amaphilisi lawa ayaqeda ubuhlungu emuntwini oyabe egula.

Eminye imithi yesintu iyagigwa, usebenzisa ingiga lomgigo ukwenzela ukuthi ibeyimpuphu, eminye njalo bayayisebenzisa injalo iyizigojwana kumbe ingamaxolo kumbe ingamahlamvu asewonyisiwe.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni kukhona isihlahla esisithola egangeni okuthiwa lichena . Ichena liyelapha kakhulu umuntu ogulayo kumbe nxa inkukhu sezigula sezisifa bayafaka emanzini balaphe inkukhu

Amafutha okugcoba asegabheni elimhlophe. Asetshenziswa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe abahlala benwaya emzimbeni. Udokotela bababhalela amafutha lawa, bayawathenga.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane aluhlaza esimila eceleni komduli abantu bayabuya beqhuphuna befuna impande zalesi sihlahlakaza ukuyazelapha nxa begula.

Izihlahla esizithola egangeni ezilamahlamvu aluhlaza, izulu liyana, izihlahla ziyathola amanzi ngokweneleyo njalo yiso isikhathi esihle esiyokuyagebha izihlahla egangeni ngoba phansi kuyabe kumanzi.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza amakhulu esilabantwana abaluhlaza, abantu bayabuya bezothatha abantwana besihlahlakazana lesi besiyapheka ngekhaya besidla siyaqinisa umzimba njalo siyelapha eminye imikhuhlane.

Isihlahlakazana esimila endaweni elamatshe amakhulu simila sinaba asiyi phezulu abantu bayabuya bequphuna befuna impande zesihlahlakazana lesi ziyanceda kakhulu emuntwini ogula amazinyo uyabilisa emumathe umsobho walesi sihlahlakazana.

Asibuyeleni emandulo sisebenzise imithi eyayisetshenziswa ngokhokho bethu. Babehlala imizimba yabo iqinile ngasosonke isikhathi njalo babengaguli bezisebenzisela imithi le yesintu umuntu enathe umuthi laloba engaguli.

Lakathesi kuhona abantu abalokhe bezisebenzisela imithi yesintu nxa begula, ikakhulu abantu abahlala emakhaya, yibo abahlala duzane lezihlahla ezigcwele egangeni, bayazelapha ngemithi yesintu.

Isihlahlakazana esimila eceleni komduli oyakhwe ngezitina abantu bayathatha amahlamvu kumbe impande zesihlahlakazana lesi nxa begula besiya zelapha emakhaya.

Isigodo esixoziweyo amaxolo. Phansi kugcwele izihlahlakazana ezinengi. Amaxolo esihlahla somganu ayelapha kakhulu emuntwini ayelapha iqolo.

Izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu empilweni zabantu bonke jikelele. Kulapho esithola khona imithi yesintu esiziyelapha ngayo nxa sigula lanxa singaguli siyakwanisa ukuyinatha ukuze imizimba yethu ihlale ivikelekile ngasosonke isikhathi.

Izihlahlakazane ezigcwele egangeni abantu bayathatha amahlamvu ezihlahla befike bewawomise ekhaya beqede bewagige bewasesethe kucine sekuyimphuphu umuntu nxa egula uyakwanisa ukudla efake etiyeni kumbe elambazini

Asizisebenziseleni imithi yesintu nxa sigula iyelapha umkhuhlane iphele du. Amaphilizi ayalalisa umkhuhlane mbayimbayi uzabona umkhuhlane usuvukile. Ngakho-ke imithi yesintu iyelapha umkhuhlane uphele nya emzimbeni.

Imithi yesintu abanengi sebethanda ukuzisebenzisela ngoba ilula ukutholakala akulamali oyikhiphayo. Kulezinsuku esibhedlela amaphilisi abaselawo usuhamba usiyathenga amaphilisi. Abantu sebebona ukuzisebenzisela imithi yesintu kungcono kakhulu.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo umuntu nxa elesilonda uyathatha amahlamvu lawa ekhamele umsobho esilondeni siyaphola

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye ziluncedo kakhulu abantu bayathatha amaxolo esihlahla besiya zelapha isihlahla okuthiwa ngumganu abantu bayaxoza amaxolo aso besiyazelapha ekhaya siyanceda kakhulu eqolo

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza leluba elilithanga esitholakala egangeni abantu bayasisebenzisa nxabegula isihlahla lesi, bayathatha amahlamvu beyezelapha.

Kudala izibhedlela zazikhatshana abantu babezelapha ngemithi yesintu abayithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza.